Ŋutsuvi ɖevi sue aɖe mlɔ anyi ɖe xɔme le fefe fem. Kusɛ kple bagiwo le xɔme nɛ. Eƒe awudodowo nye dzi kpla nyi. Eƒe fefefenu aɖewoe nye kɛtɛkɛ kple ŋugã kple aŋɔwo eye wòdo kɛtɛkɛ mɔ na eƒe fefefenuwo hã.

Dɔwɔlawo le xɔ tame le ŋdɔkaɖiwo dem le xɔwo dzi. Wo dome ame etɔ̃ ɖo dɔwɔkukuwo, ame etɔ̃ susɔewo womeɖo dɔwɔkuku o. Woƒe dɔwɔnuwo le wo gbɔ fũu abe hama, kple bubuawo.

Ɖevi aɖe le ƒuƒoƒe aɖe ŋgɔ nɔ modzaka ɖem na wo. Dada le megbe nɛ. Ɖevi la do awu ʋi ɖe dziƒo eye ŋutsu etɔ̃ aɖewo hã le sitadzia dzi le evia kpɔ. Ɖeka sa nu ɖe eta eye ɖe eve kpɔtɔeawo ya enu kom kpɔm wo le.

Dzɔdzɔmeŋutinusrɔ̃lawo le dzɔdzɔmeŋutidɔwɔƒe. wodo awu ʋiwo ɖewo ɖo gaŋkuiwo. Akpa gãtɔ nɔ anyi eye ɖewo le atsitre. Wo le ŋku lem ɖe nu siwo le xɔme la ŋuti.

Dɔwɔla abe ade aɖewo le woƒe dɔwɔƒe. Wo dometɔ aɖewo ɖo kuku eye ɖewo hã meɖɔ kuku o. Trakpi hã le wo gbɔ. Eve tɔ ɖe ŋua gbɔ nɔ dɔ wɔm, eve le amia dzi nɔ dze ɖom eye eve hã le ɖusi dzi nɔ dze ɖom.

Tugbedze aɖe ɖu dzi esime wowɔ Ghana ƒe dekɔnu ƒe hoŋiŋli, woɖo fiakuku nɛ eye wònɔ asi ŋuŋu na ame siwo va kpeɖe eŋu la, ŋuƒola aɖe hã le megbea nɔ ŋu ƒom ku ɖe eƒe dziɖuɖua ŋu.

Sukuviwo le dzogbedzidekɔnu ʋe ɖum. Wose ŋuwo ɖe ta. Se ŋuwo ɖe abɔ se ŋuwo ɖe ali. Ne wole ʋea ɖum la esiwo le abɔ kple ali nɔ ŋuŋum eye wonye ŋutsuviwo sɔŋ. Woƒe k awudodo le amadede yibɔ kple dziame. Wote ketevi ɖe anyigba.

Ekpeɖolawole kpe ɖom. Woɖo ekpea ɖewo wo kɔkɔ eye eɖewo wo le kpuie. Woɖo kuku eye wodo awu ɖewo do asiwu eye ɖewo medo eya o. Ɖewo ede nu dzi nɔ woƒe veliawo kpɔm. exɔ kple bubuawo hã nɔ dzedzem.

Mɔmemidraƒe aɖe si woɖe ŋkɔ na be goil la bidzo, ʋu gbɔsɔsɔ aɖewo kple xɔ siwo te ɖe amidraƒe la ŋu hã fia. Nukpɔlawo nɔ mɔto nɔ nu kpɔm, tsi xa ɖe mɔ ƒe go kɛmɛ dzi.

Ɖetugbiaɖe le eƒe dɔwɔƒe le asi tem ɖe kɔmputa dzi edó awu yibɔ, ele ɖà ɖe dzodome eye wonɔnyi ɖe zikpi me tukpa kple agbaɖewo hã le kplɔa dzi nɛ , ne ele ŋku ɖe xexe la eʋuaɖewo hã le afima tom

Nyɔŋu aɖe le sime le avɔ dram. Ekpla milégo eye wòɖo ŋukomo, togɛ mele to nɛ o. Elé mɔƒoŋu hã ɖa si. Ele avɔ vovovowo dra abe hitarget, Holland, GTP, kete kple bubuawo siaa.

Tugbedzɛ etɔ̃ aɖewo le tikutsetse fiase me wo le atikutsetse dzram. Ɖeka nɔ anyi eye eve susɔwo le atsitre. Wobble ta yibɔwo. Wo le atsikutsetse vovovowo dzrma be; akɔɖu, dzamatre, atɔtɔ, aŋtsi kple bubuawo.

Ɖetugbi ene aɖewo ɖu nu vɔ eye wo le agba ɖe asi. Woɖu nu le agba si woyɔna be ƒƒ la me. Womeklɔ agba hƒ aɖe o. wo dometɔ ɖeka ble ta eye ɖeka hã ɖɔ net ɖe ta. Eve susɔewo y a mebla naneke ɖe ta o.

Gbɔdomeviwo abe xexlẽme adre le xɔ ƒoɖi aɖe me kple woƒe kotoku bablewo. Wonɔ anyi ɖe trakpui xoxo aɖe hã dzi, woƒe nɔnɔme ɖi gbetaviwo ale gbegbe.

Yevu tsaɖila aɖewo yi ɖe tsaɖiƒe le ave me, wokpɔ atiglinyi kɔkɔ gã eve, ɖeka le woƒe megbe eye ɖeka hã ŋua ŋgɔ. Wo katã woɖɔ gaŋkui le ŋua me eye wodo awu ɖeka ŋugbi sɔŋ.

ame etɔ̃ aɖewo ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve le abɔme le seƒoƒowo dram ɖó wodó seƒoƒowo fuū abɔ xexlēme atɔ́ le agblea me nawo wodó atsiwo hã ɖe seƒoƒobɔ la megbe

ʋufɔku dzɔɖe ʋu ɔmeveaɖe dome , ɖeka le ɣie eye ɖeka le dzĩe, wógbã ŋkume ne wonoewo eye ŋukpɔlawo leadzɔge nɔ ŋukpɔm ɖaa, eɖe gɔhã elie poliyike le mɔtó

Wole afɔkpa so woyɔna be ƒofɔɖeme dzram. Wolɔ̃ dzonu vovovowo ɖe afɔkpa sia dzi. Dzonu siawo le amadede vovovowo me. Le afɔkpa ƒe axadzi la, àkpɔ asitutunuwo le aŋe me ke le asi ƒe go keme dzi la, afɔkpatɔ bubu hã le afi ma.

Mɔdɔwɔla eve aɖewo le asi trɔm le mɔ la ŋu, wodo woƒe dɔwɔwuwo, woɖo woƒe kukuwo. Ame ɖeka nɔ adzɔge nɔ wo kpɔm ɖaa be yeade dzesi nu si wɔm wole.

Nyɔnu enyi aɖewo tɔ ɖe gbe aɖe me. Wo katã wokɔ asi ɖe dzi. wo le awudodo blɔ kple dzi me. Wode dzonuwo kɔ ɖewo se ɖe ali. Wo katã wo le takoko me eye wo le sola panel aɖe gbɔ.

nyɔŋuaɖe le dzodoƒi nɔnyi ɖe zikpidzi le wɔgashi tɔm éle wɔgashi la tɔm le kupɔtu dzi aŋego ɣe dzie wò de wɔgashi la ɖó amitɔtsiaɖe ha le tukpa me nɛ kusi aɖe hã le dzogoe dzi le dzodoƒia

Ŋutsu aɖe kple viawo bɔbɔ nɔ ŋdɔkutsu gbe be yewoa tsagi yewoƒe ŋdɔkaɖiwo. Ɖeviwo le awu ƒoɖiwo me. Wo dometɔ eve medo awu o. Wobɔbɔ nɔ anyi henɔ wo fofo la kpɔm dũu.

Gakpodɔwɔlawo le woƒe dɔwɔƒe le dɔ wɔm ku ɖe gakpo ŋu. Wo katã woɖo kuku ɖewo do asiwui eye ɖewo hã medoe o. Ɖewo le eka ɖe asi nɔ hehem eye ɖewo ku ɖe gakpo u le wo lem be yewoa he.

Ɖekakpui adre aɖewo le paki dzi nɔ abo ƒom. Woameve le tɔa godo nɔ wokpɔm eye ɖeka hã ziɔ ɖe politsinu nɔ wokpɔm. Etɔ wu mo yi dzi nɔ mɔ kpɔm ne bɔlua be neva ne yeawoaƒo eye ɖeka susɔe ɖe ko wòde asi megbe henɔ wokpɔm

USA ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla nɔ anyi ɖe eƒe zikpui me eye eƒe kpeɖeŋutɔ nɔ nya bia ame siwo va ŋɔnudrɔƒe. Kpovitɔ aɖe hã le tɔ ɖe eƒe kpeɖeutɔ ƒe megbe. Gbalewo kaka ɖe kplɔ dzi. Bagi dzi aɖe hã le kplɔ dzi.

Wusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã aɖe si le Kumasi, ameha gbogbo aɖe tɔ ɖe gbedoxɔ la ƒe ŋgɔ, ɖewo do awu ʋewo eye ɖewo do awu bluwo, ɖewo do awu dzɛ̃wo, ɖewo do kuku eye eŋu woame etɔ̃ aɖe hã tɔ ɖe gbɔdoxɔ la ŋgɔ.

Dɔwɔla eve aɖewo le dɔ wɔm ku ɖe gakpo ŋu. Ɖeka le atsitre eye ɖeka bɔbɔ. Woɖo kuku ʋiwo eye wodo awu gã hã wo. Ɖeka sa tkuvi ɖe kɔ eye wodo awu ʋi. Ɖewo ya ka ku ɖe wo ŋu eye ɖewo ya ka meku ɖe wo ŋu o.

Ʋɔnuɖrɔla kple ame aɖewo le ʋɔnuɖrɔƒe, ʋɔnuɖrɔla ƒe kpeɖeŋutɔ le ame aɖe gbɔ eye amea le atam ka be nyasi yeagblɔ la anye nyateƒe. Kpovitɔ ɖe hã tɔ ɖe amesi le atam ka la ƒe megbe eye glasiaɖewo hã le kplɔ dzi na ame bubu.

Gakpo dɔwɔlawo nɔ dɔ wɔm le gakpo aɖe ŋu. wo katã woɖo kukuwo, wodo woƒe awuwo eye ɖeka nɔ anyi lé gakpo ɖe asi, eɖewo hã le megbea ɖo asi ali nɔ wo kpɔm. Gakpo aɖewo hã le wo megbe, gago dzɛ̃ kple blu aɖewo hã le wo megbe.

Zikpui aɖewo le xɔ me wo le amadede dzofitɔwo me. Kplɔwo, zikpuiwo, gbalewo kple latiwo le xɔ me. Nɔnɔmetatawo hã le gli nu. Wosi aŋɔ ʋi ne xɔ me eye f seƒoƒo aɖewo hã le xɔ me.

Mɔmenɔla kple kpovitɔwo. Mɔmenɔla ɖeka le nu kplɔm eye ɖeka hã le xɔ me. Kpovitɔwo zɔ do yina eye ɖeka le kpo ɖe asi. Woƒe awuwo le yibɔ woɖɔ kukuwo eye wo le gakpɔ hã me.

Ɖetugbui etɔ̃ aɖewo wɔ tsaɖiɖi yi tsiaƒuto be yewoaɖe modzaka, wo ame eve wode esɔ ɖe dzi ɖeka nɔ asi lilim esɔ la ƒe aklito esɔdola hã le ŋgƒ eye wòle mɔ fiam sɔ. Edo fɔkpa yi woyɔna be tsalewɔte.

Dziɖgbe kaɖi dɔwɔla eve aɖewo le yame le woƒe dɔ wɔm. Wodo woƒe awuwo eye woɖo woƒe kukuwo hã. Wo le dɔ wɔm le polutsi eve aɖe ŋtsi eye wogeɖe nugo aɖe me nugo sia yekɔwo kɔ yi ɖe dziaƒo.

Dɔwɔlawo le xɔtame le ŋdɔ kaɖiwo dem le exɔ dzi. Wo dome ame etɔ̃ do dɔwɔkukuwo. Ame etɔ̃ kpɔtɔe yawo medo dɔwɔkukuwo o. Woƒe dɔwɔnuwo le wo gbɔ le xɔ tame.

Dzatawo kple gbemenyiwo. Dzata etɔ̃ aɖewo ku ɖe gbemenyi la ŋu eye woli goŋgoŋgoŋ be yewaoɖui. Ɖeka hã ku ɖe ta ŋu nɛ goŋgoŋgoŋ be yewoaɖui. Esi gbemenyi kpɔtɔewo kpɔ nu siawo la wo le dudzi gbɔna be yewoava xɔ na yeewo nɔvia. Dzata ɖeka hã ƒu du be yeava xɔ na dzata susɔeawo.

wɔtsɛ alo ayimɔlu koklozi ɖaɖa abladzo tɔtoe salad gbe shitɔ tadiwɔwɔ lã tɔtoewo wókatã wó ƒoƒu le agba ɖeka me

Ɖekakpui aɖe le asi trɔm le eƒe ŋdɔkutsukaɖi nu. Esia ŋdɔkutsukaɖi la ɖe ŋdɔkutsu gbe. Batri aɖewo hã le eƒe zikpui dzi eye woɖo nudzraƒe sue aɖe ɖe yi ƒe axa dzi. edra nu vovovowo abe mɔlu, aha viviwo kple numeklɔtsike sia.

Ŋutsu aɖe srɔ̃ kpakple vi le seƒoƒobɔ me le seƒoƒoƒwo dzram ɖo, wodo vuvɔmewu , wodo asiwu hã, wodo seƒoƒo vovovowo ɖe abɔ me, wotokpɔ ɖe woƒe seƒoƒobɔ la ŋu

Nusrɔ̃vi aɖewo va dzɔdzɔmenusrɔ̃ƒe be yeawoasrɔ̃ nu. Wonye ame xexlẽme etɔ̃. Nufiala ɖeka nɔ wo gbɔ nɔ nua fiam wo. Nufiala ya nɔ nyi ɖe zikpui dzi eye nusrɔ̃viawo le atsitre. Kplɔ le xɔme na wo eye nugui vovovowo le kplɔ dzi. Kpe hã le megbe na wo be woaŋlɔ nu ɖe dzi.

Ŋutsuvi ene aɖewo le tɔto le tsi kum. Wo katã wo le tsi la kum kple tɔkpowo. Ame etɔ̃ le wo dome do awu kple nika wo. Ɖeka susɔe ya do awu kple avɔ. Eɖo kuku hã eye woɖo nukomo.

Dɔwɔla ɖewo tɔ ɖe mɔto. Wo katã woɖo kuku wo. Ɖewo ƒe kuku le amadede ʋi me eye ɖewo ƒe kuku le amadede dzi me. Exɔ aɖe hã le wo megbe. Wo katã wodo awu dzi kple anyi. Ɖewo hã wowu mo di be yewoakpɔ nu si le dzɔdzɔm le dziaƒo.

Mɔmedzraƒe si ƒe ŋkɔe nye petroleum aix x. nyɔnu aɖe kple vi wotɔ ɖe mɔto be yewoatso eŋu mɔme. boblododotsi aɖe hã le mɔmemidzraƒe. eŋu wɔme eve hã le afi ma.

Ɖekakpui aɖe dogo eye wòle eƒe solar panel siam ɖe ŋdɔkutsugbe, batteri aɖewo hã le megbe ne, eŋe aɖewo hãle megbe nɛ eƒe awudodo ƒe amadede le yibɔ eye xɔ ƒe amadede hãle gbe mu.